Biiree asa naati xaafanawunne eraa demmanaw maaddiyaa meretappe issuwa. A oosoykka keehippe luxetta naggidi oosetiddanne keehippe malaaliyaa ooso eeshshappe issuwaa getettees.

Nu biittaani dumma dumma heeratinne keehin malaalissiyabati de"oosona hegeetuppekka issoyi daamoota xoqqaa be"iyo saatiyan nu heeran de"iya meretettaa keehippe bessiyabaappe issuwa.

Nu biitten mata wode bantta oosuwan doorettida gadaawati banttassi de'iya biittaa aysuwa hanotaanne waatidi ayssanee woy biittaa bollan de'iya metota tobbiiddinne asata zoriiddi asaa giddon de'iyageeti beettoosona.

nuussi dumma dumma keehippe nuna puulayiyoonne nuna giigisiyoo miishati de"oosona. hegetuppekka issoy qibaatiyaa ekkikoo asaa naati banttana puulayanawune banttana giigissanawu maaddetiyoo maado erissuwaa.

Layttaanne wodeta naagidi yiyabatuppe issuwa. Hegeekka asaa naatussi keehippe koshshiyanne layttaa, xekkaa naagidi iraanne naagidi oottiyo oosotuppe issuwa geetettidi beettees. Hegeekka asaa naatussi keehippe koshshiyaba.

Nu heeran dumma dumma wodee ehiido maashiineti de"oosona hegeetuppekka issoyi huuphe maashiiniya ekkikko nuna keehippe maaddiyanne keehippe nuussi injjetiya hanotaappe issuwa. Ha oosoyikka nuna keehippe maaddana....

Nu biittee bollappe daro asay nu Toophphee biittappe kare bagaara de'iyaa asay de'oosona, hegeetikka; banttawu duussaa qatiwatuwawu baqatidi beettoosona. Hegaadankka nu Toophee giddon de'iyaa asati banttawu oosoy giigidoogaappe denddidaagan oottiiddi beettoosona.

Asaa naati banttawu woykko banttawu miyoobawu uyiyoobawu banttawu kooshiyaa duussaa maaraasi oottiyoo oosotuppe issuwaa giidid beettees. Hegeekka asaa naatussi baasonne keehin kooshshiyaaba.

goshshaa oosoy asaa naati oottiypo oosotuppe issuwa gididdi xeesettes. ha oosoykka wodiyanne aginatanne layttata naagidi oottoyo oosotuppe issuwa hegeekka asaa naatusi keehippe koshiya miishatuppe issuwa geetettidi xeesetees.

Kushshe miigidoy puula miishshappe issuwaa gettettidi beettees. hegeekka asaa naati banttana alleqissanawunne woykko banttana loyttanawu geexeyanawu maadettiyoo mishshaappe issuwaa yaagetettidi

Asaa naati bantta merettan dumma dumma binnaanaa qommuwaara de"oosona. Ha oosoykka godaa oosotuppe keehippe malaliyaa merettaappe issuwaa. Hegeekka keehippe tana yeemoyees.

malaaliya ushshaa meretettuppe issuwaa gididi a oosoykka i oosetiyooykka dumma dumma sukaaretu woykko laqqilaqqiyaabatuppenne heganne hegaa malatiyaabatuppenne haattappe oosetees. a oosoykka keehin lo''iyaabanne yemmoyiyya oosotuppe issuwaa.

Wodee ehiido woykko zamaana miishshata yaagettidi xeesettoosona. Hegeetikka togo miishshatanne hegeetuppekka issoy makiina, motoriya, aeropilaaniya hegaanne hegaa masattiyageeta geetettoosona.

Nu heeran dummabaa dummabaa woykko dumma dumma miishshaata yaa haa asaara laamettiya asati issippe shiiqidi banttaa, banttaa giyaabaa haasayiidinne abaa tobbiidi issippe shiiqqidaageeti uttidi beettoosona.

Asaa naati pilggibeenna woykko luxxibeenna wode bantawu banta payatettaa xayuwa gaasuwan issi issi xaqqametiyo xaleta woykko banttawu paxotettawu maadettiyo miishshata yage...

issi biittan de'iya asaa shiiquwanne hegaadankka issisoo issi keeettan de'iya issi asa duussaa maaraa mankkaa

Birzzee dumma dummabatuppenne haattapene sukkariyappe oosettiya ushsha qommope issuwa.

Nu biittee bollan dumma dumma mittatinne mittaa bonccoti de"oosona hegeetikka xaletettawunne nuna keehippe go"iyogaa erissiya dottoreti a pilggettaabaa eriyageeti nuna hassayissiiddinne tamaarissiiddi diyageeti nu giddon beettoosona.

Gallasaanne wodiya naagidi banttawu payatettawu oottiyobatuppe issuwa.A hanotaykka keehiipe ufayssiyanne asaa naati bantta payatettaa nanganawu keehippe maddiyabatuppe issuwa.

Gawaraa, maahiya woykko heganne hegaa malatiyaa do'ati issippe shiiqiri uttidaageeti bantta woraa giddo beettoosona. Hegeetikka banttawu miyo kattaa koshshanne giddoninne banta kattaa koshshaa giddon yaa haa woxerettiyageeti woraa giddon beettoosona.

Nu heeran de'iya nu timirtte keettan nu dormmiyan de'iyaa naati dumma dummaabatun banttana loyttidi issippe shiiqidi dormmiyaan uttidi hassayiyyaageeti bantta kandduwanne bantta eeshshaa odiidi issippe gididi beettoosona.

Nu heeran dumma dumma mittaa boccoti de'oosona.. Hegeetuppekka issoy apikaaduwaa a merettaynnee keehippe maaddiyaanne kuwaawu woykko shemppuwaawu maaddiyaa miishshappe issuwaa. Hegaanne hegaa malatoosona. a ayfeekka keehippe asaa naata go"iyaabappe issuwaa.

Asaa naati banttawu keehippe eranawunne woykko issisaa gakkana yaagidi oottiyo issi halchchuwaassi bantta halchchuwa polanawu ooyyiyobatuppe issuwa. A oosoyikka keehippe maaddiyabaappe issuwa gididi beettes.

Huuphphe maashshinee zaammana wode ehidobappe issuwa. A oosoykka keehippe keehippe maaddiyaa buquraappe issuwaa. Hegeekka asaa naati banttawu alleqanawunne keehippe lo"oanawu maaddiyaaba giididi beettees.

nu sooni dumma dumma medoossati de'oosona. hegeetikka kanaanne gawariyoo malatiyaageeta. hegaadankka dumma dumma woraa do'ati woyikko kare medoossati issisaa shiiqidi bantta woran de"iyaageeti beettoosona.

nu karen dumma dumma asay uttidaagaa giddon mangguwaa ayifee beettees. hegeekka keehippe maaddiyaanne maaddiyaanne keehippe nuna go"iyoogaa dumma dumma asati shiiqidi haasayiyaageeti abaa keehin malaalettiddi nuna i maaddees yaagidi haasayiiddi issippe shiiqidi haasayi

Luxetta keettan deiya kompiteriya luxisiyageeti loohisidi beetosona. Hegadankka etu yuushuwan daro asay doodidi-uttiis. Hegetikka hegaa hanotane a eshsha beidi bettoosona.